Likongolyo lyeboyelele asi khubunyaasi, kamabaale

Kamayindi kamaana kali mukunda khakatsowa

Umukhasi uwe sisombo wakonele asi, umusawu khamupima, khamiina shishuma basirere khunda khwewe

Tsitsoofu khatsi'kenda mubunyaasi, binywinywi bya tsininilekho, shisaala, bunyaasi

Inzukhi khesusuna simuli sya purple.

Tsinzukhi tsye'kabanisilemo kimilundi kibili khumukhono kumulayi ni khumukhono kumunyeletsi

Babandu khabenyayila mumuyekhe khundulo khwekametsi eh babandi bekhaale khungamya babandu babandi bali mumetsi khabenyayila umwo

Imeli ili khu'metsi, bisaala, kamabaale

Tsinzukhi, tsili khwitikiiyi.

Umusaani wakwarire i'sati ilimo tsi line wawambile lipapali mukhono, wemikhile ibweni wenzu iye liloba, bisaala tsindulo tsye nzu

Ikhima yekhale mu bisaala yawambile kumukhono imunwa